Seeru pour ta waag o ret <hesitation> mene no sit fe ka jega a sarta ka na njalanniida i njega a sareet mais ka jega a sarta ka andoona yee ka i creer a emploi i mboga no we andoona yee ga' i créer emploi Parce que wiin we fop a ka inoora meme no village environ ke a ngara njaliidaa a sarta kaaga na njala rek o jegangaa commande ta ɓisanong mu soxaloona. Pour o livrer ay Patisen, ay Senico, yin in njega coopérative de nana layel coopérative no xooxof fo jem maaga andoona ye mi' refu Sécrétaire Générale fe, a jega président a jega fop donc i nqooxanga bo pare une partie no qooq ale in ka i njikoxan coopérative ne. Coopérative ne naa livrer ay Senico, ay Patisen, ay Amo industrie dans ce cas ka gaara a soɗ rek i charger da ɓisaa livrer oyo aprés anga ba ndabda in a ɓeerooyo no compte ke in a ndabda inoyo compte coopérative fe <hesitation> ok. Maaga bo fa ndiik in woy lëkëlo'a fo partenaire lakas parce apart Senico, Patisen, i njegooda partenaire ka i livrer a client ka i livrer Comme Burkina, Niger, Mali, Cote d'ivoire, mene fop kaam livrer a men en tant que entreprise es daal e aussi i njega

I maya UNICEF i maya daal partenaire ka andoona ye ga i njalaa fa den ga i njala fo den nutrition international wene fop partenaire ino i maya moom kar masala parteneire ka andoona ye ka i njala fo den no walu fo jem ole . <hesitation> Meme DER partenaire ino DER par exemple partenaire comme DER appuie fina partenaire financier yo accés des crédits ga mbi'anan a in o xotanga partenaire du chambre consulaire partenaire d'appuie yo wa andoona ye d' appuie dynamique organisationel. Organisation no walum organiser ndeya o xotanga partenaire comme la cndn partenaire en marché yo waaga jeg xaye formation ta fi'anango ten a ga marcher xay <hesitation> comme ca we andoona yee ten saqu xa caaƈ axe nutrution ke. A jeg marcher na waroona livrer fo jem da cooxoong o ten a mbi' appel d offre o gagner partenaire mayu <hesitation> den itam a travers la Cndn ten i njegit'u unité d' iodation ke nutrition international fo la Sndn de cooxna in unicef aussi a ga a sit fe a appuyer in Ke i njegna fop daal partenaire d' encadrement yo wene ndef partenaire appuie financier wene ndef partenaire ka andoona yee sur des materiels a ndamtaayo in.
kee buguma poser ten refu ye comme bo nu nqooxna bo pare a qool a podnum ten fo jem ole jega pour nu mbi'inooyo
II maaga repondre anum kaam lay e par exemple meene te refna i nqooxaa ande i commencer a ƴeewaa mois de Novembre to o ɗeetangaan bo i ndecolte a xan i mbad fin fevrier mois de Novembre xan i mbad fin fevrier ka jeg changement climatique roog fe deɓangaa a teƥ a mayu fo a ɓuuƥ ale mene neero teela jeg fo jem donc consommer a essence mayu pour mbaag o commencer sogo ndaam ndaa yo me o retanga koy bo jel xa mois xene o retanga bo jela ɓuuƥ ale 1 mois 15 jours fu refna waaga récolter fo jem .
kon xa qiid axe passer anga nene comme a teƥ ale'a garanga nune njalataayo .

Donc a ɗeɓangaa foof laaga ka tegwa took fe o garangaa wet a tiwo ke wo' a wa ɓax foof fo maasul e a xaƴanong maaga foof le jegna fo jem andoon yee roog fe telanga simid o waag o recolté'. Ga njeg wa andoona yee mbagee njeg kaga yaam xa qol axe ga mbala si non de ɗaƴta den de ndet maag ola ndik ta yaq stockage ke den Xa qol axe ndax mboɗaxaa wala mboɗaxee ten ndefu yee i njega ka i nattan. Seereer sax au début jeg'ee ka ta natan ka garoogu par exemple a ñimaa ndax a safa wala te xot xoŋ ɓaak a ɓek kam fe. A ɗeeta niveau fe ta flotter ka ba and ndax a jema mais ndiiki koy comme fop a avancer i njeg ka njeg xa densimétre xa i nattaa foof le . O garanga ko xotaa foof le o xafangan no litar o ɓek teen densimétre lo a jeganga par exemple 1215 maaga o anda yee foof le foɗaxa waaga no ɓek kam o qol fo jem ole. O ɓekangaan kam a qol le fo jem ole bata jeg maaga 1240 o ande foof le rima bo pare o waago évoparer in sutin te ɓaxook ɓaxokahin tafil fa sa o ɓat o atiid 1215. Naaga i ɗeeta xa qol axe in <noise> i nqesanga daql ka i ngara nqot densimetre in mesurer foof lu warna sur i surnin mee ta warna sur naaga i nqooxtata fo jem. Ècartement kene ga'oona de moom a qaj akene i mbi'na ten refu ye xaye ka i mbi'a pour foof le a waag o ɓisaa mayu a waag o foɗax ten refu i mbetanaga o carrée o wetin naana foof le fi'a comme a a waag o ƴuf parcours mayu a waag o ret no qol fo jem ole . Le temps ke ta ƴufaa parcours kene ka évaporer a kaaga taxu i mbi'inooyo des diguettes comme ca barager ino yo <crosstalk> waw in moom i nqesanga commencé a ƴeewaa toujours in woy no sit fe. parce xa i ngara mberifiye'a poof kene ndax a ɓoɗaxa fo foof lene a mbaranga suur no 2eme carrée o waag o wet ta suur fo o waranga ƴeew o kaare olene andoona yee wetaano ta sutu o waag o taal machine neo xesanga commencer saison ne pour calel ke moom in woy meen de 8 heure a 13 heure 30 A soɓanga yee ga i ndekolte'a koy employer ke in de 8 heure a 13 heure 30 a ndefa meen a mbac a nqirandoox de 16 heures a 18 heure i ɗabda den heures nu i ɗabda den journée matin de 8 heures à 13 heures 30 i ɗabid 3000 kiran ne de de 16 heure a 18 heure i ɗabda 1000fr ça veut dire i ɗaɓda parce ina créer a employé mayu.

<noise> kam bug'u lamit ndax kene nu mbi'aa nene kan njaginooyo ?
Ok <hesitation> kene i mbi'aa nene moom <hesitation> eetaan ramasseuse re'um mi' fene na laya fa wo ça veut dire goor we utiliser oogaxam na xa qol axe den a ndabdaxam ay journée 2000 ay journée 1500 Um ret bo ga' den wene na utiliser axam um lay ee pourquoi goor we mbi'an to rew we mbagiran naga retum janga xa qoles gar commencer ɗeetna den rabid diganel. Mais quand meme nak i njega ten ay formation ka andoona ye a soɓa in no calel ke sa mborme'a in comme Cretef i njega no walum formation Cretef na i mbi'na njangnel production <hesitation> Sndn clm clm a laya tel ndiiki cndn. A mbi'aa formation DER a ngar a fi' formation production manam dal i ɓatel ten xam-xam fa myu mais xam-xam ina re'u ka i yokel ten xam-xam andoona yee xam-xam ne doya bo xay i mbago mborme ten win sax .
An kon nu mborme'a win mayu mene?

Sante a ten i mbaga mborme wiin mayu da njala ten yo ten xa gos axe sogna ndokiida yo. <noise> E mi' keem xoyta no ka i mbaageena o ndamit ten refu ye <hesitation> pour i njeg solution mbaag o njeg rentabliter mayu no fa jem ole i njala ten refu ye o maad o xe damta'in i mbaag o njeg. Ma andoona ye rang-rang ke mbaag o ndokiidooyo sit ke i mbaag o andoona yee auto xan a waag o ƴufata ba fadiid maaga xana wañ tranport fe andoona yee ten i ndabda seru mbaag o mbi'anel des petite unité de lavage .Kaa andoona yee fo jem ole ne i sutatangaan i laxadtin mene mbaag o njikoorin cout chere u Ndamtel no moderniser artisanal fene i mbi'aa it ta waag o ref systeme moderne manaam i mbaag o njeg ten ay tracteur ka i ndekolteta yiin ka i soƴta fo jem miin. Bala andoona yee pis ke i ɓekaa ten yenisaay pour ta sutaa fo jem ole a mbaa nefare ten kaaga jegee hygiene donc in woy nqooytaa ten Mayu koy i ndefee meen aussi koy croiser les bras cunga o maad oxe it parce kene i invertir na fop no cout ino création d emploie fene i mbia'aa ino na ndabdoodan yenisaay i ndetooyo. I nga'afulee oxa garna damita in no fond gratuit a ci'a in xaalis pour i mbaag o ndabda den ça veut dire kene fop ina mbi'an no rentabliter activité in i mbiyanooyo ten dal quand meme i njega des partenaire appuie technique i njega des partenaire par crédit mais quand meme o maad oxe waaga moƴo yok ten o ɓayum a dam ten i mbaag o njeg.

<noise> Keem tagatoora fa nuun ten refu ye <hesitation> calel keke de i mbaaga lay ee dara xupiran men création d emploi i nanga nannaa ta layaa ye

I nanafulee la filière du sel prix ne homologuer an boo ndik ça veut dire ne wiin we layata yee ren o saaku soble kene jarka o maad oxe avancer a fule pur a waag o homologuer les prix du sel :frq to i anda ye no walum création d emploie i anda yee o leng xupɗee in ten to i mboy tagtuwa fo maad o xe layin ne a waaganga damta in bo i mbaag o homologuer fo jem ole njegna ne prix du sucre a jegit na. A waag o fadma merci gidmaa nuun sante'a nuun nuun we andoona yee nuun ngaridu mene pour njem o mbaxtaan fa in pour njala le faley fe maxey ne'e Marie Diouf la reine du sel gena Njemu jala no sit de Njemu produire a fo jem commercialiser an jekwan dans la sous région fo no region no Senegal aussi